Tovovavy iray fotsy fihodirana manao akanjo toy ny volontany, anatina efitrano iray izay fikarakarana vatana. Izy io moa dia tena tia mihaingo hatramin'ny fahakeliny ary nolokoiny indray ity volony ary nataony somary fotsy sy mangirana izany.

Betsaka amin'izao ny karazana gazety misy eto an-toerana. Isan'andro dia ahitana karazam-baovao ilazàna zavatra misy eto Madagasikara : ao ny fidinana an-dalambe an'ny vahoaka, mampahanfantatra fa tsy maintsy hiakatra ny sarandalana. Resaka fahasalamana sy ny politika sy zavatra samihafa.

Biby iray izay tsy dia fahita firy loatra eto madagasikara. Anatin'ny toerana somary feno korindrihatra , misoka-bava ary ny tampany ambony miloko fotsy, ny ambany kosa amin'ny loko mainty. Masika ary tena mampatahotra no mijery azy.

Tovolahy roa izay manao akanjo fotsy mitovy, mpanao baolina malaza ary miaraka amin'ny ankizy kely izy mitazona akanjo maintimainty ary miaraka maka sary amin'ny toerana iray. Samy hita fa dia mitsikitsiky avokoa izy ireo.

Efitrano iray izay fandraisam-bahiny amin'ny alina misy ireny fandriana miloko fotsy ary eo ihany koa ny ondana maromaro manana soratra mavo sy loko volontany vita amin'ireny farafara ary eo ihany koa ny jiro izay mazava alina.

Betsaka tokoa ireo fanafody misesika anatin'ireny tranom-barotra fivarotana fanafody ireny, misy ny sasany no efa lany andro izay tsy afaka ampiasaina intsony ka tsara raha mila hamarinina tsara alohan'ny ihinanana azy.

Misy karazany maro, amin'ny endrika maro ny hety izay fahitantsika eny an-tsena eny, amidy amin'ny vidiny tsotra : afaka hanetezana volo ary ihany koa hanatezana lamba na zavatra hafa izay tiana ho didiana. Ny lokony dia ny maitso, ny mavokoly, ary ny manga.

Fiara fitaterana lehibe iray izay miloko manga. Mampiakatra fasika ireo tovolahy anankitelo mameno izany hoetina taomina anamboarana trano any ivelany.

Miboridana i Madagasikara amin'izao, tsy mba toy ny tamin'ny andron'ny faha-mpanjaka izay maitso mavana ny tontolo. Araka izany dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana ny hamboly ireny karazan-kazo eny an-tampon-tanety izay ngazana sy maina.

Nisy vahiny izay niteny hoe: toy ny renirano madio mangamanga ny eto Madagasikara tazanin-davitra fahafinaretan'ny maso, anatonana akaiky mahafaka hetaheta avy hatrany satria dia tena maro tokoa ny toerana izay tsara sy azo tsidihina, hisaritana mpizaha tany mba hakana vola.

Rangahy somary efa lehibe be anankiroa no mandeha mamindra ao ambadikin'ny trano iray izay tsara tarehy, mifefy vy ary vita tamin'ny ireny tanimanga ireny. Ny manodidina azy moa dia ngazana izay vao manomboka maniry ny ahitra.

Fiara iray izay tena hoe hiaka farany sady tsy mataho-dalana miloko fotsy ny ambony ary ny ambany kosa dia mainty. Eo alohan'ny tsenam-barotra lehibe ary eo ihany koa ny trano izay tena ngeda sy mijoalajoala manendrika ny tanàna.

Toerana anankiray izay fivarotana ireny sakafo voahodina avy amin'ny rononon'omby ireny. Anisany mitondra hery sy tanjaka amin'ny fahasalamana ho an'ny tsirairay moa izy ireny ka izany no mahasarika ny olona hividy sy hanjifa izany.

Tamin'ny fotoana izay nisian'ny valan'aretina teto Madagasikara teo alohaloha teo, dia betsaka ny olona izay mivory tsy mba manaja ireny elanelana iray metatra izay napetraky ny fanjakàna. Araka izany dia manitatra sy miseho ary mifindra amin'ny vahoaka maro izany aretina izany.

Fitaovana anankiray ao an-dakozia, vita amin'ireny hazo sy vy ireny, fanantonana ireo karazana fitaovana fikarakarana toy ny vilany na ny antsy na ny mety zavatra maro ihany koa mba hahamora hampiasaina azy sy hangalana azy.

Marina fa efa niditra ny mpianatra amin'izao. Kanefa rehefa mankeny an-tsena isika dia mbola amidy eny ireo karazam-pitaovana maro. Toy: ny fitsipika, ny fandrangitana, ny fitakosonana, sy ny maro hafa ihany koa. Amidy amin'ny vidiny eken'ny be sy ny maro.

Rehefa tonga ny fotoana fakana aina sy tsy hiasana dia mahavantana antsika foana ny mandeha makany amorontsiraka, mamonjy ny ranomasina satria eny misy ny rivotra mitsotsoka, mitondra rivo-baovao amina resaka fahasalamana.

Efitrano iray fandraisambahiny tena tsara sady mahatehotia. Misy ireny karazana zavatra maro toy ny fitendrena izany. Eo ihany koa ny latabatra sy ny seza izay manaraka ny toetr'andro tena tsara.

Rehefa milamina ny fiaraha-monina sy ny ao amin'ny fianakaviana dia mandeha ho azy ny zavatra rehetra indrindra ny eo anivon'ny fiaraha-monina ; toy ny hoe eny an-tsena rehefa mahay mifanaraka ny tsirairay dia mandeha ho azy ny zavatra rehetra tsy misy ny olana, tsy misy ny ady.

Trano lehibe iray feno varavarana maro no maneho ny hatsarana hendrika izay miseho ary voafefy zava_maniry miloko maitso mavana izany, misy irony tondro lehibe manamarika fa misy orinasa famokarana fiarakodia izay mirakitra soratra milaza ny andinindininy mikasika izany.

Betsaka ireo malagasy izay manana talenta maro tsy mamoaka izany izy ireo nohon'ny antony maro samihafa ; izany ny resaka sary sikotra izay mampiavaka antsika tokoa satria dia tena mahaliana sy mahatalanjona fa sary no tena no mivoaka eo aminy vita amin'ny alalan'ny soratra.

Betsaka ny fiara vaovao izay misolosolo sy miovaova amidy eto an-toerana toy ny misy ny loko fotsy, eo ihany koa ny mavo, ireo loko manjafoka nefa na aiza na aiza dia tena tsara tarehy.

Tsy hoe ela nihahazana tahaky ny tsaramaso : tsy maty akory ireny fa miandry ny fotoana haniriany. Toy izany izay ao anatina koveta lehibe miloko mangamanga, tsaramaso izay afaka ambolena, mety ihany koa afaka andrahoina, mitondra otrik'aina maro isankarazany.

Toerana amorondalana izay ivarotana sakafo masaka toy ireny koba malemy izay ao anaty vilia miloko maintso. Eo ihany koa ny ranona sakafo na ny voankazo izany izay atao anatin'ny tavoahangy.

Maro karazana ny lalana izay hita eto Madagasikara. Toy izany ireny lalan-tany ireny. Misy ihany koa ny lalana izay vaovao. Eo ny rarivato izay amboarina ary tena mateza rehefa mafy orina sy mafy tsara.

Amin'izao moa dia tsy misy intsony ny hoe : ny lehilahy ihany no mirevy fa na ny vehivavy aza dia miditra anatin'ireny alim-pandihizana ireny ary misotro zavatra mahamamo. Avy eo mety hiteraka fanaovana zavatra tsy voahevitra.

Fiara lehibe iray izay mpitati-bahoaka ankany amin' ny toerana alavitra. Ataony ny any amin'ny sisiny izany izay miloko fotsy ary ahitana soratra mena sy manga eo anolohany. Aloha ana trano lehibe iray izay fanamboarana ireny karazana fiara maro ireny.

Tovovavy iray tia mihaingo. Manao akanjo mena ary fotsy fihodirana no somary lavalava orona. Ny volony moa dia mirandrana netim-paharazana somary miloko mena ary aty amin'ny fotony ambany dia misy ireny zavatra fotsifotsy izay mihazona azy.

Tovolahy iray lava ranjanana : manao akanjo maitso ary matroka ny ambany, mitondra harona miloko mainty, mandalo alohan'ny tsena fivarotana kojakoja maro samihafa.

Tovovavy iray izay tia mihaingo, zarazara endrika ary manga fihodirana, mitehin-kiho ary olioly ny volony. Mitondra pôketra miloko menamena izy ary ao an-tranony moa no misy azy amin'izao fotoana izao.

Eto an-toerana dia samy manana ny sary izay mendrika, tiany avokoa ny olona rehetra ary misy amin'ireny no tena tsara sy miavaka. Araky izany eto dia sarintany izay maneho ny hatsaran'i Madagasikara miloko mavo ny sisiny ary misy loko fotsy ihany koa.

Fiangonana lehibe iray izay any amin'ny sisin-tany moa no ahitana azy. Misy varavarana maro lehibe anankiroa, miloko fotsy ary somary mangamanga ambaniny ; tsy misy tilikambo fa lakolosy hita miantona kely eo ambony.

Rehefa mandalo amin'ireny tranombarotra lehibe ireny izay ahitantsika trano fitaratra, misy karazana fitaovana maro izay afaka ampiasaina toy izany ny fanositra amin'ny volo, eo ihany koa ny fanositra amin'ny hoditra indrindra fa ho an'ny vehivavy.

Ny olona tsirairay dia samy te hampiaingo ny tontolo misy anazy, toy izany ny an'ity ranamana izay seza vita amin'ny vy miloko maitso sy mena, ao ihany koa ny voninkazo na ny zanan-kazo izay maitso mavana.

Ny gazety dia fampitan-kafatra mba ahafahan'ny tsirairay mahalala izay vaovao miseho sy mitranga ary misongadina eto anivon'ny firenena ; ao ny resaka fampandrosoana, ny baolina kitra, ny sary samihafa ihany koa entina hampitsikitsikiana ny olona tsirairay.

Tovovavy iray fotsy fihodirana manao kavina miisa anankitelo toy ny lokom-bolamena ary eo amin'ny volony moa dia misy itony voninkazo izay fotsy ary somary mavo kely ny amin'ny ampovoany. Ny volony moa izany mazava hoazy fa dia tsara tarehy fa somary naforoporotra fotsiny.

Liam-pivoarana loatra isika Malagasy; hany ka tena variana tanteraka amina resaka seraseram-pifandraisana. Tsy mba mijery intsony ny karazana boky kanefa dia anatin' ireny no tena misy haren-tsaina sy zava-baovao entina hampiakarana ny fahalalana sy ny fahaizana.

Tovolahy iray izay manao akanjo fotsy mainty ny ambany miondrika ary mitazona angady miasa mihevo tany hambolena ireny zaridaina hanantsarana ny tontolo sy ny tanàna

Ny kahie no anisany fitaovana iray izay tena tsy maintsy ampiasain'ny mpianatra tsirairay, na any amin'ny ambaratonga ambany izany na any amin'ny ambony. Misy karazany moa izy ireny : kely sy ny lehibe, ary ny lokony koa dia tahaka izany. Anatina efitrano fivarotana lehibe iray no mivarotra azy itony.

Tsy maintsy tanterahina aloha ny vodiondry ary ny fisoratam-panambadiana izay vao miroso ny dinika lehibe : ny fanamasinana ny fanambadiana izany, izay atao any am-piangonana. Izay no rafitra arahina raha eo amin'ny resaka fanambadiana ara-malagasy no resahina.

Rangahy iray miaramila somary efa antitr'antitra, fotsy fihodirina ary lavalava orona no mpanao politikan' i Madagasikara. Tany amin'ny taona sivy sy roa arivo tany izay tena nanjaka ary nitarika an'ireo miaramilan' ny filoham- pirenena tamin'izay moa no anjara toerana niasany.

Indrisy, tena mampalahelo ny biby toy ny rajako aza rehefa misy zavatra mahazo ny zanany dia mahatsiaro marary, maika fa isika olombelona misy zavatra miseho amin'ny zanantsika, kanefa dia mbola misy reny tsy miraharaha manao tsinontsinona ny zanany.

Tena hoe maina tanteraka ny andro ary manga ny lanitra na dia misy rahona somary manelingelina aza any amin'ny toerana izay any amin'ny sisina any ny hahitana azy toerana filalaovana baolina kitra malagasy.

"Ny hazo no vanonko-lakana, ny tany naniriny no tsara." Anisan'ny fitaovana izay hampiasain'ny olona any amorontsiraka moa ny lakana ary nitady izy ireo toerana izay ahafahany mahita ireny hazo tsara ireny mba ahafahany manao izany.

Fiara lehibe iray izay mpitatitra entana, miloko fotsy ny ambany ary mavo ny ambony ; alohany tranombarotra lehibe iray izay manana ny hajany sy mampiavaka azy tokoa eto Madagasikara.

Mpisoloky miisa telo, tovolahy avokoa moa izy ireo no tra tran'ny Zandarima teny Soamandrakizay ; tratra nanodikodina sy nisoloky varin'olona teo amin'ny trano lehibe iray izay fivarotana ireny entana maro isankarazany ireny. Ny gazety moa no mahampafantatra antsika izany.

Tovovavy iray manga fihodirana, manao akanjo mainty ary misy sary fotsy kely amin'izany. Alohan'ny toerana izay maitso mavana moa misy azy ary manao ireny volo mirandrana ireny izay manify, tsaratsara endrika kely izy na dia somary ratsiratsy ihany aza.

Famantaranandro lehibe iray izay tena tsara tarehy, miloko fotsy ary noravahana tamin'ireny rofia izay tao-javatra malagasy ireny. Tena tsara tarehy tokoa ; mahay zavatra isika Malagasy.

Fiara tsy mataho-dalana iray vita avy any ivelany, mafy sady matanjaka, miloko maitso ary misy soratra fotsy, alohan'ny trano avo lehibe miisa roa manao aloha sy aoriana.

Any ambanivohitra alavitra be any dia tsy mba misy ny jiron'ny jirama ka ireny ''électronique" no angalana herinaratra izay ampiasaina ny lasantsy. Mitarika jiro manazava ny tontolo rehefa amin'ny alina ary ampiasaina indrindra indrindra rehefa misy ny alim-pandihizana.

Efa manakaiky izao ny fifidianana ireny ben'ny tanàna ireny ; ary maro ny olona izay miditra amina resaka politika satria te ahazo vola ; ary manao filazana tsy marina na tsy mari-pototra anivon'ireny gazety ireny mba ahafahana manatsara ny olona izay tohanany.

Voninkazo iray izay eo antokotany no misy azy ary tena maniry sy midoroboka tokoa izany. Miloko maintso ny raviny kanefa dia mbola misy ireny mavomavo izay ratsy kolokolo, eo ihany koa ny voniny izay milokovmena.

Alohan'ny tranombarotra lehibe iray dia misy voninkazo anaty tranony, izay tena tsara tarehy ery . Misy karazana loko : ny volondavenona, ny mena, ny fotsy sy ny hafa ihany koa dia tafiditra ao anatiny izany . Tena tsara ary manendrika ilay tanàna.

Olona maromaro ary misy koa ny vehivavy izay fotsy fihodirana, manao akanjo fotsy sy manao akanjo mainty nefa moa tsy dia hita firy loatra. Anatina efitrano lehibe iray misy ireny zavatra makarakara izay fasiana akanjo.

Tovolahy maromaro anatin'ireny fikambanam-be an'ny orinasa. Mikasika ny foto-drafitrasa no mijoro sy mijery asa izay ataony. Miakanjo ireo fanamiana mampiavaka azy izy, miaraka amin'ny satroka koa.

Maro ny tranom-barotra eto Madagasikara ary anisan'ireny ny fivarotam-boky maro karazany ; misy ny vita eto an-toerana, misy ihany koa ny hafarana avy any ivelany. Mirakitra haren-tsain'ireo mpanoratra maro ary ahitana zava-kanto ary mampitombo fahalalàna.

rehefa mahita sary na toerana isika dia mieritreritra foana hoe aiza io, eto dia antananarivo ;mazava ho azy ,ahitana ireny marika sy soratra izay mipetaka amin'ny rindrina toy izany ny trano izay ahitana lavarangana vy, misy efitra maro ao anatiny ao angamba hoy aho

Maro ny mpianatra rehefa mianatra dia tsy mba miasa saina satria tsy tena fantany ny maha zava-dehibe izany fianarana ; ny sasany anefa tena milofo mba hanatratra ny tanjona izay antoky ny fiainan-koavy any aoriana dia miezaka mafy foana foana.

Firavaka maro an'isa anatina fitaratra vata iray, izay misy karazany maro azo hisafidianana toy ny fanao amin'ny tenda eo ihany koa ny amin'ny tongotra sy ny tanana azo hisafidianana tsara.

Trano lehibe iray izay vita tamin'ireny tanimanga ireny. Ny varavarankely dia miloko fotsy ary misy ravina maniry eo an-tokontany ; toy izany ny ravinala sy ny zava-maniry hafa ihany koa, ny tokotany moa dia vita amin'ireny rarivato ireny.

Tovovavy iray izay manao akanjo mainty ambony ambany, milanja poketra, ary manao tànana am-bava, milalao finday. Mijoro eo alohan'ny orinasa izay miloko manga ny ambany ary ny ambony fotsifotsy.

Midi Madagasikara ve ? Gazety efa ela no niorenany ary anisany be mpanjifa indrindra izany eto Madagasikara satria dia tena mahita sy mampafantatra ny vaovao izay mitranga eto an-toerana tsy misy soloky na resaka baolina izany na resaka politika na ny sosialy na ny mety maro hafa ihany koa.

Ny lamasinina moa dia anisan'ny karazana fiara lehibe iray izay fitaterana entana toy ny ireny lasantsy na solika maro isankarazany ireny, avy any Toamasina manketo Antananarivo ary tsy misy afatsy ny anakiray monja no hita eto Madagasikara.

Boky iray miloko somary manga matroka, misy sarina olona iray izay vita tamin'ny hosodoko fa avy any ivelany ary soratra mavo sy fotsy no fanakaiky eo aminy ary misy laharana isa efatra ambin'ny folo.

Na dia eto Madagasikara aza dia samy manana ny karazam-bolony ny tsirairay satria dia samy hafa fiaviana, ao ny tsotra, ny olioly ary ny ngita, izany anefa dia tsy ahasakana ny olona tsirairay tsy hiaraka na tsy hifampiserasera.

Ny voasary no anisan'ireo voankazo izay tsara indrindra satria dia anisany mitondra betsaka ireny singa mitondra tanjaka sy fahasalamana ireny. Araka izany dia misy lokony maro, ao ny maitso sy ny mavo izay afaka hisafidianana. Samy tsara daholy ireny.

Sainam-pirenena iray izay any ivelana any. Miloko fotsy ny ambony, mena ny ambany ary manga ny ampivoany. Matetika dia rehefa ohatra izao dia tsy misy zavatra hafa azo heritreretana hafa tsy ny hoe firenena fotsiny no tompon' izany.

Tranom-barotra lehibe iray izay hita eto Antananarivo no mivarotra ireny karazana fitaovana mandeha amin'ny herinaratra. Tsy ireny ihany fa mety misy ihany koa ny toy ny "moto sikileta" izay hitantsika fa miantona moa. Afaka jifain'ny vahoaka maro izany.

Iza amintsika no tsy mahafantatra sy tsy mahalala fa ny voankazo dia anisany tsara ho an'ny fahasalamana, indrindra fa izy ilay miloko maro isan-karazany iny, ao ny mavo, ny maitso ny mena. Rehefa avy misakafo no mihinana azy dia tena hafa mihitsy ny zavatra tsapanao.

Tovavy iray mandeha amin'ny arabe manao akanjo lava somary miloko mainty, misy sary vonikazo an-tsaratarehy ary mifanena amin'ny fiara kely maintso trano manga sy fotsony no hampitan'ilay lalana handehanany.

Betsaka amin'izao ny karazana gazety misy eto an-toerana ary isan'andro dia ahitana vaovao isan-karazany milaza zava-misy eto Madagasikara ahitana ireo manam-boninahitra izay mitantana ny firenena, mampahafantatra ihany koa ny mety ho toetry ny andro, vidiana amin'ny vidiny dimanjato ariary.

Boky iray misy loko mifangaro, toy izany ny manga izay misy tsipitsipika, eo ihany koa ny fotsy tahaky ny rahona ary misy anaran'ny mpanoratra azy, mirakotra ny hare-tsainy mahakasika ny andro ala moa izy ity tamin'ny taona efa ela be tany aloha tany.

Zanaka alika kely iray mihidy vava ary mavo ny volon-dohany. Mifono lamba fotsy toy ny zazakely voateraka ireny izay eo an-tanan'ny olona ary tena hoe mipitrapitra kely izy.

Any ho any dia misy toerana iray izay fitehirizana ireny fitaovana maro toy ny fitaovam-pianarana izany; ary ohatra raisintsika dia ny kahie amin'ny endriny maro sy loko maro isankarazany ihany koa.

Efitrano lehibe iray ahitana latabatra ary fitaovana eo amboniny, eo ihany koa ny lamba fotsy misy sarina omby miloko mainty ; maneho ny hatsaran'ny taozavatra vita malagasy izany.

Any ivelany any dia efa tena mandroso tokoa ny resaka fanaovana zavatra anankiray, indrindra fa orinasa lehibe tahaka ireny fanamboarana fiara ireny, izay tsy ny vava sy ny vatana intsony no miasa fa ireny karazana herinaratra lehibe ahafahana manantanteraka izany.

Tovovavy anankiroa somary manga fihodirana, avy any an- tanindrana na hoy isika hoe avy any amin'ny sisiny, izay somary matoritory amina toerana iray. Manosotra ireny zavatra fotsifotsy amin'ny tarehy ireny mba ho aron' ny masoandro. Alohan' ny trano izay miloko mena moa izy ireo.

Na tsy manana tanana sy saina mandinika tsara aza ireny zavaboary mahay manidina toy ny hoe vorona, dia afaka manao trano tsara mba honenany, ary matetika dia eny ambony hazo izy no manorina izany.

Vorombe iray izay mijoro amina toerana maitso ny lohany dia somary manga, ny tendany mena ary ny volony dia toy ireny volon'olona izay tsotra sady hety tsara no mainty ary ny tongony moa dia somary ngeda sy vaventiventy izay ihany.

Vata fahitalavitra lehibe iray somary efa vasobasoka no tontatonta satria dia efa ela niasana, tsy mba mitovy amin'ilay amin'izao fotoana dia tsy misy ny vodiny. Eto nefa dia tena mivelatra be kanefa mbola mazava tsara na izany aza.

Boky iray lehibe vita tamin'ireny oditra ary miloko somary toy ny volon-tany izay nataon'ny mpanoratra iray tany hivelany tany. Mirakitra ny haren-tsainy maro isankarazany tsy voavidy vola koa manentana antsika mba ahitia sy hamaky izany boky izany.

Boky anankiroa samy hafa miresaka mahakasika ny fitiavana. Ny anankiray dia misy ireny sarina fo lehibe, ny anankiray kosa tsotra, ahitana soratra mena ary tapany ambony fotsy, ny ambany kosa manga.

Efa misy ny fianarana ankehitriny mampianatra ireny fanamboarana fiara izay simba ireny toy izany ny eny Ankorondrano, eo ihany koa ny eny Ivato.

Samy manana ny mampiavaka azy ny firenena tsirairay, araka izany dia saina no aroso amintsika androany, izay any ivelany any, somary mitovitovy ihany kanefa dia misy no mampiavaka azy, toy izany ity firenena izay miloko : maitso ny sisiny ambony, manga ny ambany ary fotsy kosa ny ampovoany.